Daala bu nyûll bu Halleh yii deh sull purr dawii daala bi mungii am kuko tiyeh si lohom yii loho baaram yangeh fehnyi

Taakh, taakh, njarri taakh yu dehhndah, benah bi mungy amm bunta keur bu ndaw, bunti keur bi nung kor peintur, peintur bu njul ak bu wekh, then mu am bunti keur bu mak njung kor peintur, peintur bu njul ak bu wekh, nju ngi kaaroh marajj.

Jehkaar ak jabaar yuu ndiroreh, jabaar bageih sol garam mbubu bunj dawumeh mugeih taka musoor, jehkeer bageih sol nyehtti abduu mugeih wehruu ce exkaleh bi, jabarr bagi tahaw teyee degam bi.

Haleh yu gorr yudae neka ci taati pehreh bii, tek sen njiit bei di tehgah, tek sen togu yii tok chi ron taati guiiy, guiiy coco bi ak iiy palansorr, ak iiy lal yingh dae def ci taati

Chaarakh bu njull bu gigain, Haleh bu gigain munkoh tiyeh, porseh weiyyam yii, peintur kor ak peintur bu honha, mom mor tiyeh daalar yu njull yii.

Nyaari nazaraan, kenna ko góor benna ko jigeen yu ngi sol mbaxa, jox ñu ganaaw jaakaar loo ak ay xale yu góor ak xale yu jigeen yu jàpp kenna ka ngi tiye bal ñu ngi waxaño.

Ay goor ak gigeen ñuuy fecci gibeh, Kenna ci goor yangi ameh sabarr bi di tegga gibeh bi, dañeh tahal safara war ko di fecci.

Jaro nopa bu langal bu rafet, am aye wehh, am lu doreh luko worr. Nug ko def kom hopp, mui langa.

Laal bu esse bu nyui jaay nung ko tek madla bi mung si birr mbuss nung ko tek almor bageh fenng si ganawam bu anda ak seetu ak si naari weti laal bi almuwar yu ndaw.

Machinu garab la yum ko taaw ni ngi teg seen ciso yi mu ngi wone binda-binda yi ci machin bi.

Sampa neeg bu parewut neeg bi yepp jogna daanaka weng yaangee feen korjet yi tank bu nuul bi tam muge.

Garaap yuu nehka ce sen kartong di woneh garaap bu sahaat la, bo fehbaareh am febari dena garaap bi mun nga ko nann.

brush bu nehteh bunyew paintureh.

Tohgu saal ak tohgoh taabuli lehkor kaii, tele bangy fengh, njaari bunta yaangeh fengh, amna yungh aahjj cii marajj bii, kaaroh yu wekh yangy fengh.

Marraj bu hougka bu gudaa, bunta bu njul ak ayyi fuloor yuu wertaa.

Kaasu , kassu leka la dang dey leka nyam bi, bopabi tamin dang koy de jel laka ko def ko kom gerrte deko jaay.

Aiy goor ak jigen yu takhaw, di natalu, nyele yangeh sol mbuba yu nete, nyele yangi sol mbuba yu verte, nyenen nyangi sol mbuba yu weakh. Nyunga takhaw, jaakarlo.

Goloh bu njull, mungy ahhju ci kaw guiiy bii, mungy tok nopah yii dii fengh, hohbb yu vertah yii njungeh fengh, mu nga japandeh ku cii banhass bii tok.

Kaitu tass kai hibaar nyungi binda deff fa kanami njiti rew bu njeka bi bu gambie bu tuda Yaya Jammeh ak njiti reewi equatorial guinea.

satala bunyew dagaleh douh.

Lekabi mo tuda achekeh nyungi woneh jenn bun firirr nyungi woneh banana bu magg bun firirr.

Li nyeti kook la, kook yu plastic yun tek chi tabul bu weakh, bele yangi nyul, bele yangi verte, benen bangi neteh. Nyeti kook len.

Ayy haleeh yu jigeen , yu toog si jankoh kaii bi , kenaah kajeeh boot sagaab bi , di wahat jakalekat bi, jeneen yageh toog.

Chain, chain bi mungi am digale hol, chain bu doreh nyu lalko si kaw morso bu waeh, chain bi refetna.

Ay leki neem li neem la benen bi sipa sipa bun lomos kom neem denkoi serve chi diwling bala ngako leka.

ngi waneh lal. Nyu ngi lal lalbe ak darap bu wehh, def nyaari njagenaay, tek far flor bu honga ak nyeneenti sarbet. Lampa amna, lampa buy feenje.

Lee ndageh politic la ndageh boi woneh jogante nyui joganteh bul jeel ngiti reew mee nyo don def sen ndageh pul wah ak nittye.

Jaaru baaram bu doreh, nyu tek ko chi kaw lu nyull, jaaru baarambi refetna.

Jarou nopuu bu rafat bu ahmeh ayyi kuloor.

Njakhh, njakh buiyy fengh, njakh njakh yu vertah, njakhh bangy vertah, njakh bu sew la nduru, njakh yu sew la gis.

goor bu nehka ce toli supameng.

Jaaru yu doreh, jaaru nopa yu doreh nyungeh waneh kom khol, si kaw mungi ron, nyun tek chi kaw morso bu weakh.

Aiy danki bulet, chi bol, aiy olele, aiy fataya, lol la giss chi birr firgo bi. Defa melni denyui jai.

daala yuu weeah bu goor.

Xale bu gor ,sol tubay bu wex, mbuba bu wex, minge jogante ak balbi, sol dala yu werta.

Jigéeni nasaraan la mungi Jigéen buy defer seri rabbal, di sol mbuba bu weex, mungi am waaxu kooy wan ak mbaxana.

Njii njoi parti UDP, njungy jokheh njaari, njaari nitt tah ngi jokheh wanteh lokho, njii njur buga jeul rewmi, kii lokhor parti bi tok chi ngurr gui fim nekeu di ngurri adama barrow, njii lamor joh ngantel pur tohgu, njiiti rewmi.